Dabba ayi n ʒi lab puuni yino ʒila kuɣu sabinli zuɣu kuriya n voori ŋunbala maa ʒim ka piri nu suroti zaɣ'piɛlli n nyɛli ka ŋun voori ʒim ŋɔ pili zipilgu ka di nyɛ blue ka yino mii yɛ polinsi niɛma

Paɣaba ayi n ʒɛ binwola kohabu shee yino yɛla liiga sabinli ka bob bob sabinli ka yino mii yɛ liiga buluu ka bob bob sabinli moonsi Alaafee kodu naanzuwa kamantoosi wotamilo dini n biɛni

Salima gbibu yoɣu ni n boŋo nirabaata ʒila tanti gbuni ka nirabaayi mii bɛ girɛda nim polo girɛda nim maa nyɛla dibaayi ka di mii zaa nyɛ zaɣ dozim ka tihi bɛ bini gbiri salima maa shɛli maa nyaanga

Paɣa n ʒiya ka yɛ neen sabila ka ga wooch ka ʒi kuɣu giriin zuɣu ka labtop tam o tooni o takoro maa nyaanga lora dibaashɛm n chɛna lora dibaaata n nyɛli di bɛla palli zuɣu chɛna

Musulin nima m be jiŋlini ka Afa maa n wuhiri ba binshaɣu boori zuɣu Afa maa pilila zipil'piɛlli ka ye zabba piɛlli ka o ni tiriti wuhiri sheba maa bɛ niriba ayi ye liiga zaɣa dozim.

Musulin nima m be jiŋli ni m puhiri jiŋli ka sheba biɛla jiŋli ni puhiri jiŋli ka sheba mee be sambanni bɛ sheba yela zabba piɛla ka sheba ye zabba yelo ka sheba ye bilaaki.